Omuntu agemye engege mungalo, engege eno tebonekaboneka agemye engege eno avaire ejaketi eriku emikono ejabbululu nga era abekeire n'ensawo ono nga ali mumaadhi.

Akayumba aka kasisila nga kanho bakiserekesa eisubi okuva ghangulu ere mpaka ghansi era nga oluya lwako lutukuvu bulungi aye nga kuzila busubi emberi enho muluya eriyo ekisa ekya ghulumpwa obulungi.

Enho ngoinha. Engoinha enho eli kwingila mu maadhi. Einhuma gh'engoinha enho eliyo obusubi obwa kilagala, yabayo nh'ebibaale ebyeghanhiliile.

Omwaana omuto ogho bughala nga einhuma ghe eriyo mandha ge bayuye agho ghansi ku kitundhubali ekikaire nga kutundha nga kumbali kwago, ghaligho akatebe ekegodhamu, einhuma ere eriyo abasaadha babiri nga bali kweta akaana ghabagho nha katebe aka kyenvu.

Enho ndhuki. Endhuki eliku ebiviili ebingi ku mubili gwayo. Endhuki enho egwile ku kamuli akayakayakana. Kamuli kano kali mu kala ya kakobe.

Enho nnhimilo, ennhimilo enho elimu etulakita. Etulakita dhinho, dhili kungula kuba bino enho byebali kungula, byakala. Eliyo nh'emmotoka eyindhi eli eihuma gh'etulakita dhinho eibili.